bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Timtimol FM capanɗe jeenayyi e goho toɓɓere jeenayyi yewtere men ɓamtare ndeema ɓennore jamma aset waktu nogas ha waktu nogas fawdu hojomaji capanɗe nayyi e joyyi artire subaka talata waktu sappo e gohoɓijo ha waktu sappo gohoɓijo fawa hojomaji capanɗe nayyi e joyyi ñande aset sappo ejeetati lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho yewtere men ɓamtare ndeema bismi ko on mo ganduɗa ko Deiynaba Diallo ɓuurɗo andirede Seyseyiba Diallo ko bajene gookh ndeye daara yi kanko kadi woni présidente CJE mo école 1 Wourossogui bandiraɓe yiidɓe jeeyede e yewtere nde oɗon mbawi noddude e toggode 32 824 45 59 oɗon mbawi jeeyade e yewtere nde tawa on bippat tan tonngode nde noddita moon tawa on joɓani hay buuɗu manam tonggode 32 824 45 59 nden noon nodde nden tonggonde jeeyaɗon e yewtere nde tawa on jooɓani hay buuɗu oɗon bisma e yewtere me ɓamtare ndeema saabako ballal Allah e ballal RRI radio rural international e jokkodiral AMC affaire mondial Canada e haalirde Timtimol FM nden noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko leeso e yesso bismeɗon kono haalirde Timtimol FM bismima on e yewtere men ɓamtare ndeema ɗo e Timtimol yalta yeeɓe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

to karallagal ko gorko mo Ganna on woni Oumar Sall nden noon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Timtimol FM hande eɗen jogui beelemma bismade on mo ganduɗa ko nene men kono kadi neniraɗo mo ganduɗa biyeteɗo Dieynaba Diallo o ɓuuri andirede ko Seysiyuba Diallo ko bajene gokh ko ndey daara yi kono kadi président CJE mo école 1 Wourossogui nden noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hande yewtere men ɓamtare ndeema jewte ten koko fewti e banggal potal yimɓe to banggue jangde ha tengti e banggue rewɓe e worɓe nden noon anmde men to banggue sondage ɗe koni lelori <hesitation> namde gonne e sondage ɗe koni lelori manam e tonggode 32 824 45 59 ɓe mbi ko beele oɗon jogui ɓiɓɓe walla ɓiɗɗo debbo jangowo jangde towde so oɗon jogui ɓiɓɓe walla ɓiɗɗo debbo jangowo jangde towde ñoƴƴe goho so o gala ɓiɗɗo walla rewɓe jangoɓe jangde towde ñoƴƴe ɗiɗi beele aɗa wawi feccude e amen e ngu hunde e gurdam ma walla histoire ma nden noon jaabto namdal ngal ɗala hen sawto ma fodde hoojom oto yejjid indema e yettode ma kono e wuuro ma caggal ɗum ñoƴƴa touche étoile nden noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewtere men hande mbiɗen jewteten ko pootal yimɓe to banggue jangde ko ɗum sabobini ko bismiɗen on mo ganduɗa ko nenemeɗen Seysayuba Diallo walla mbiyenmo Dieynaba Diallo kanko ardi manam parents d' éléves uji école 1 mo Wourossogui te kadi golle mabɓe ko golle payodinɗe nden noon joni joni o en tottat konngol on mo ganduɗa ko nen Seysa o salmodira e bandiraɓe

<music> Allah jarama a jarama e salamma ɓurɗo teddude fewde e bandiraɓe hettiyankoɓe kono kadi bandiraɓe musidɓe tedduɓe inchallah yewtere men hande mbiɗen ko pootal yimɓe to banggue jangde ma en guddit ɓoggol e 33 966 11 99 caggal nde eɗen gandi so haalama pootal to banggue jangde kono en kettima namde sondage ɗe ɓe mbi ko beele aɗa jogui ɓiɗɗo walla ɓiɓɓe rewɓe janggoɓe jangde towde nden noon caɗele ko haaɗi sukaɓe men janggude jangde towde kono kadi holno jiruɗen jangde towde ha tengti e sukaɓe men rewɓe ko sabubini hande yewtere nde jiɗɗen ko wona gooɓe jiile caggal nde bismiɗen ko nene men Deiynaba Diallo ɓurɗo andirede Seysiyuba Diallo gardiɗo <hesitation> CGE mo école Wourossogui 1 nden noon nen Seysa ha joni en gartat e makko caggal nde so wiyama jangde alay saago hande o o wawa haalande en holko woni jangde e kono kadi nafoore jangde

<music> nden noon ɗum ne laaƴi no fewi ha joni to banggue jangde enen foof eɗen gandi caɗele nana hen kono kadi hande o to banggue jangde sukaɓe rewɓe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

taw ko projet kongngol rewɓe daade dow nden noon hande bismiɗen ko on mo gaduɗa ko nene men Deiynaba Diallo o ɓuuri andirede ko Seysayuba Diallo nden noon jewteten koko fewti e pootal to banggue jangde <hesitation> o haali surtout to banggue jangdede ko lokhni ɗum kono ha tenngti e jangde sukaɓe men rewɓe ko lohni ɗum caggal ɗum ha joni <hesitation> eɗen gandi namde gonɗe e sondage haalata koko fewti e beela aɗa jogui ɓiɗɗo ɓiɓɓe <hesitation> rewɓe joguiɓe jangde towde nden noon hande o alay saago nden Seysa o wawa jubbande en sutout to banggue yiyande makko e ɓen sukaɓe ɓe ganduɗa ko rewɓe janggoɓe hani laamu ngu ko heeɓi waɗande sukaɓe janggoɓe ɓe kono kadi hande <hesitation> to banggue laamu holko waɗanno beela ɗum ɗon fayi tan ko e école aji ɗi walla fayi tan koye ɓen ɓe ganduɗa ko sukaɓeɓe ha tengti kadi e holno yiiri ni walla ni kanko beele omo jogui ɓiɓɓe rewɓe janggoɓe to banggue caggal leydi walla ni jangde towde

<music> a jarama nene men Saysayuba Diallo walla mbiyen mo sokhna Deiynaba Diallo <hesitation> <hesitation> en kettima ko haali saabu en sen kettimomo to banggue namde patuɗe e sondage o enen en kettima o hokki en histoire makko ça veut dire kanko o holliti en omo jogui sukaɓe janggoɓe caggal leydi kono omo jogui sukaɓe rewɓe ɓe ganduɗa hande o nana mbaɗa licence uji mumen fiiti ko jangde ko famɗa suura heewa lammina monikala ene foti jangguinde ɓesgu mum woni ɓesgu rewɓe ɓesgu worɓe kono noon hawnaki won caɗele gonɗe hen holko woni caɗele gonɗe hen ɗe eɗen gandi o wi hande o so woni an a ala moyen manam a ala jawdi fiirti ka jeyaka e leydi ndi walla a jeyaka e nokku he saabu gueɗe kewɗe ko ngaalu hokkata ɗum nden noon kadi omo weeɗi junggo wonande ɓen ɓe ganduɗa ko joguiɓe ngaaluji ɗi yooɓe tinno koɓe wallanoɓe yooɓe mballu saabu kamɓe kadi kala moɓe mballi ene miji janggo wallude nden noon yooɓe tinno ɓe batta hakkillaji mabɓe e sukaɓe ɓe ha tengti to banggue jangde saabu eɗen gandi hande o kala cukalel balla noguel andi kadi mballuɗo ɗum o janggo e jaam so fotti e mum o wallittu ɗum nden noon tinno ɗen mbawen toppitade ɓesguji men kono kadi to banggue jangde rewɓe o haali wonande sukaɓe rewɓe ɓe ganduɗa ko janggui ha keeɓi BAC yo tinno jokka jangde mumen dewgal ene moƴƴi ha maayi kono kadi jangde nde ene moƴƴi saabu sa janggui ha heeɓi place ma hayso gorko wawanama haydara an aɗa wawi fewnande hoorema tawko e suuturu e surare nden noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo ƴeftanno ɗen bandiraɓe to nene meɗen Deiynaba Diallo joni joni o en mbiyat yo waynodir e bandiraɓe caggal ɗum gudditen ɓoggol ngol e 33 966 11 99 yewtere men mbiɗen ko pootal yimɓe to banggue janggde ha tengti e jangde rewɓe e sukaɓe kono kadi jangde towde

haalirde reemoɓe e awoɓe e aynaɓe Timtimol FM capanɗe jeenayyi e goho toɓɓere jeenayi tawa ko projet konggol rewɓe daande dow ballal Allah e ballal RRI radio rural international e jokkodiral AMC affaire mondial Canada e haalirde Timtimol FM nden noon miudɓe tedduɓe hande yewtere men ɓamtare ndeema bismiɗen ko nene meɗen Dieynaa Diallo ɓurɗo andirede Seysayuba Diallo kanko woni CGE mo école 1 mo Wourossogui en kettima yeeruji ɗi o haali to banggue jangde kono kadi wasiya makko fewde e ɓen ɓe ganduɗa ko jinnaɓe kono kadi fewde ɓen ɓe ganduɗa ko janggoɓe fewde kadi e laamu ngu fewde kadi ɓen ɓe ganduɗa ko collectivité ji locale collectivté ji territorial saabu eɗen gandi hande oso haalama banggue jangde moni foof ne foti wadde hen junggo mum laamu ngu waɗi juuɗe mum e nder école aji kono kadi ɓen ɓe ganduɗa ko ɗanniyankoɓe men ɓen kadi ɓe ganduɗa ko les boones volontés manam joguiɓe ina jarliti kamɓe fo ɓe mbiɗi hen juuɗe mabɓe kono ardiɓe tumbeɗene kamɓene ɓe mbiyama yooɓe mbat hen juuɗe mabɓe haysokoɓe mbaɗi yooɓe ɓeydu yooɓe ɓeydu no hanirta ni saabu mbiɗen jangde ko famɗa suura hewa lammina kadi hande o kala leydi ndi janggani wawa ɓamtade ala ko haali noon diwan mo janggani ala ko haali commune mo janggani nden noon tinnoɗen ballen ɓesguji men musidɓe tedduɓe ɓoggol ngol udditama e 33 966 11 99 yewtere men ɓamtare ndeema hande toɓɓere men mbiɗen ko pootal yimɓe to banggue jangde ha tengti e jangde sukaɓe rewɓe e worɓe kono namde gonɗe sondage ɗe ɓe mbi ko beele oɗon jogui ɓiɓɓe walla ɓiɗɗo debbo joguiɗo jangde towde nden noon seɗen jogui walla so oɗon jogui walla kala nodduɗo sene jogui ɓiɗɗo walla ɓiɓɓe rewɓe joguiɓe jangde towde <noise> eɓe bisma no hannirta ni bisimilla <noise> nden noon mbiɗen musidɗo ya garta alako bonnata ko 33 966 11 99 caggal ɗum ɓe mbi so oɗon jgui ɓiɓɓe walla ɓiɗɗo debbo jogui ɗo jangde towde ñoƴƴu goho so on gala ɓiɗɗo walla ɓiɓɓe rewɓe joguiɓe jangde towde ñoƴƴu 2 caggal ɗum ɓe mbi beele aɗa wawi feccude e amen hunde e gurdam ma walla hunde e histoire ma nden noon fiirti en kettima nen <hesitation> Seysa ko haali ko o wi kanko de omo jogui ɓiɓɓe omo jogui ɓiɓɓe wonɓe caggal leydi janggoɓe taw ko rewɓe kono kadi hande o ɗo e Sénégal aussi omo jogui ɓiɓɓe rewɓe janggoɓe ha ene dañi licence mumen nden noon fiirti ko hande o so wiyama beele oɗon jogui ɓiɓɓe walla ɓiɗɗo debbo joguiɗo jangde towde jangde towde fiirti ko ɓen ɓe ganduɗa ko yaaɓe université walla ni yaaɓe ɓenni payi caggal leydi ko ɓen gooni jangde towde walla ni wonɓe ɗo henna e nder lycée ji kono noon enen foof eɗen gandi hande o saɗede wonde e jangde sukaɓe men rewɓe goo yawde resede ɗiɗi wiyedede lin oɗo ko suka debbo mi woppata ɗum ene yaaha région e région manan faya Dakar walla faya Saint-louis walla faya région goɗɗo nden noon s' il le faut ni ko jangde de yo hatɗo saabu enen foof eɗen gandi o haali o wi nden sukaɓa rewɓe so janggui jangde mumen holto tolno tan wite ko wattu defoyde walla yo wattu wosoyde yo wattu fofoof ahan jangde ene yada e ɗum kono noon kadi holno ɗum ɗon ɓurirta domine de manam <hesitation> yaade gooslo yaha <hesitation> guppol yaaha fofoof so ɓopyi sa renaki <hesitation> yummiraɗo so ala gollaniɗo tan wiyata ko jangde nde yo oppe nden noon ko ɗum waɗi hande o yewtere men ɓamtare ndeema addani en pootal yimɓe to banggue jangde nden noon sen ƴewi e o saaha joni pootal jangde ene saɓori saabu sakaɓe rewɓe e worɓe foof ne jangga hani e université ji kono nden aɗa yaaha e diwan tawko seeɗa rewɓe jaahata to banggue université nden noon ɗum ɗon foof kono nen Seysa wiri ni nden ene musno kono hande o piine keese gande keese waylo waylo ji keesi nawi sukaɓe men rewɓe ha caggal leydi